issi xunta keetta giddon siinee, mabukee qassikka maykka oydiya bolan a huuphiyan siiniya woytiyooge utti wotiis.

Issi bitanee dashshoy bessido heeran bari kushiyaan baaccaa oykkidi bar miizzatuyyo dashshsuwaa cakkide de'iyaagee beettees. appe miyye baggar dumma dumma suuppa maatatikka de'oosona. appe qommo baggara dashshoy cori uttidaagee de'ees.

dumma dumma keetta puulayiyaa daro oydetti de'oosona. ha oydiyaappe sintta baggara xarapheezzay de'ees. xarapheezappekka qommo baggara soofay de'ees. ha keetta puulayiyaa miishshati shuchchappe oosettida ogiyaan ay oottiyoona?

issi ammanuwa aawaa malatiya woga aaway bari huuphiyan qophiya wottidi eqiis, i maayido maayuwa sunttaynne i wotido qophiya sunttay aybba geetettii?

Issi keetta giddon madarddariya garssan cotra leehiyaa issippe shiishshidi daradari wottidooge de'ees. ha leehe aybissi xaqqami asay miyoogeyye miizzay miyooge?

Naa''u asati zambbaliya naa''a issuwa issiuwa giddon yeegidi uttidoosona. issi maccassiya muuzziyaa bayzzaydda beettawus shammiya asay yiide beettena ooyyo bayzzaydda day a?

Wolaytta sooddon miizzatussi xaliya demmiyosaa miizzata miziyo etassi kattaa demmiyosaanne mattaa koottati de'iyosaa hegaanne hegaa milatiya lo''o badalaa zerettati de'ii

Naa'u yelaga naati eqqidoosona issoy banddira maayyidi banddira qassi hashshiyaan kaqqidi eqqiis. ha naati aybbaw eqqidoona?

cora asati issippe shiiqidi baga asati urqaa oyqqidi baga asati urqaa oyqidosona, issoy issuwara haasayoosona, bagay eqqidosona, bagay uttidosona.

Maccageetikka wolaytta wogaa maayuwaa maayidi qassikka attumageetikka wolaytta wogaa maayuwaa maayidi bantta huuphiyaa qophiyaa wottidoosona. issoy qass wolayta wogaa maayuwa mayisippeshin qophiyaa wottibeena. sitti giidi eqqidoosona.

keehippe puula hanotaan xarpheezzatinne oyddeti de"oosona. appe ha baggaarakka puula keettay de"ees. ha xarphpheezzay merettidoy xawulappeyye hara miishshatikka de'iyonaa?

Issi cima bitanee cenggursa sitan aatiya buqura bari kushiyaan oyqqidi baappe sintta baggankka cenggurssa suuriyaan aatttiya miishsha ba sinttan tokkidi haassaydde beettees. ha bitaniyaa sunttay oonna getetti?

puula oydeti heezay xade bagaaranne ya bagaara xe'oosona. appe ya bagaara qassi magarajkati de'oosona. shempiyo keettay de'ees.

issi aaho keetta giddon udulay giddo eqqi uttiis. ha udulay qassi issi baggara phalqqetti uttiis. ha udulayyo miyyiyaara phalqqidaage aybba?

Wolaytta sooddo tamaridda naati bantta muruta ayfiyaa banttaga demmiyoo aaho wogga miraaqqa addarashan cora asati bantta aaho maaayuwaakka maayyidi sintta baggara ababba wottidi masttoshshakka a matan wottidi uttidoosona.

naa'u asati motoriya toggidi yiidi sinta bagaara beetoosona. aaaho ogiyara qassi issi bitanee motoriya togibeenage beetees. sinta bagaara qassi ogee de'ees. pude biidi de'iya bitanniyappe qommo bagaara qassi keettati de'oosona.

heezzu asati gita gashiyaa zeridooge diccidi xoqqu googaappe guyiyyan zin''idaaga giddon eqqidi gaashshiyaa xeelide de'oosona. ha zin''ida gaashshiya eti danddayiyoonaye zin'oosara ati....

issi tooranchcha bitaanee bari kuushiyaan tooraa oyqqidi ha baggaara qassi gonddaliyaa oykkidi hara toorakka qassi tooraa oyqqidi ba huuphphiyaankka aybakko qaachchidi olleettidi de"ees. aara olletiyaageti awan de'iyoonaa?

Nu kawua aabiyi ahaammedi maata merayi de"iyo heeran barkka sitti giidi eqqidosona. Ha eqqida gadaawantti bantta kushiyan oyqqidoigee aybee?

Heezzu mittay biittaa bolli eqqidi a bolli qassi meegay meegetidaaga bolli geleshoy utti uttiis. appe qommo baggar qassi dibba heeray de'ees. dilbba heeran qassi mittay moki uttiis.

Wolaytta dichchaa maayuwa maayida Deggu, Biiniyami issippe shiiqidi haa yiiddi de'oosona. Qassikka dumma dumma toho kuwaasiya kaa'iya kaassanchchatii de'oosona. Ha asati awan de'iyonaa?

issi wodala asa keetta malatiya keettee karen issoy bari silkkiya oyqidi xeelidi beettees. qassi xade bagaara cora asati eqqidosona, issoy issuwara matan matan eqqidosona.

Naa"u asati wolaytta wogaa maayuwa maayi bari kushiyan gonddalliya oyqqidi qassikka paraa kooridi de"iyageeti beettoosona. Etappe qommo baggaara uuttayi de"es. Ha asati paraa kooroogaara awa biiddi de"iyonaa.

Cora asati wolaytta wogaa maayuwa maayidi eqqidosona. Bagga asatikka suufiya maayidi guyye baggaarakka eqqidosona. Issi yelaga na"iya hokkada yeekkaydda de"awus. Hankko asati eqqin a aybissi dummatada yeekkayi?

Keehippe puulatidi dirsaa giddon keehippe oosetida puulaatida woosa keetta malatiya gimbee beetees, appe qommo bagaara qassi harabati hara lo'iya keetati de'oosona.

darotoo asa layttaa kuushsha heeran woykko ba yeletta galassan bana ufayssanaw dumma dumma yemmoyiya sohuwaa biidi aattiyooge erettees. hage qassi yeemmoyiya sohoy awa getetti?

oyddu asati wolaytta wogaa maayuwa maayidi naa"u asati gachaamati eqidi bantappe sintta bagaaara na'atiya naata eqidosona, ha asaty aybatee?

Wolaytta sooddo yunibberesttiyan naa"antto penggiya yunibberesttiyan oottiya oosanchchatu kanchchee geliyo penggiyara tamaare naati gelikko darotoo digettes. Ha penggiyara tamaareti geliyoogee aybissi digettii? Qassi aybissi oosonchcha kanchchee gelii?

Oyiddu asati issi gita keettaa penggen eqqidosona. Ha asati qassi issoy issuwara haasayiiddi diyaba masatoosona. Ha keettaa penggen eqqida asati ayibaa haasayiyoonaa?

Issi yelaga na'ay keehippe bootta paranjja masatiya na'ay zo'o karettanne bica maayyuwa maayyidi eqqiis, ha maayuwassi malaatay aybee? I qassi bootteyye karettee?

Pootuwa yeggiyo pootuwa albbeemiya giddon issi polotikaa aawati banttana giigissi maayidi suufe maayuwa maayidi karibbaatiya maayidi appe garssa baggaara qassi bootta shamiziya maayidi haa xeelliiddi eqqidosona.

Cora asati banttana erissiya mattawuqiya bantta qooriyan xaaxidi komppiiteriya oyqqidoogaara aaho keettan giddo gelidi komppiiteriya bosherettiiddinne caddiiddi beettoosona. Etappe sintta baggaara issi na"ayi sintta baggaara eqqis.

Issi buquraa caaniya makiinay aaho asppalttiyara qommo baggaara duge yiidi de'ees. 2u asati appe ya baggaara pude biiddi de'oosona. Ya baggaarakka qassi ogee de'ees. Ha buquraa caaniya haysuusee aybaa caanidi qommoora yiiddi dii?

shanxxaa bollan kattaa madaban madaban bayzzanassi hana hano kessu , hana hano kessu yagiidi dumma dummay wottido kattay de'ees. appe xade baggaara qassi shanxxappe dummakka dumma qommo kattay de'ees.

Cora kaameti issippe shiiqidi eqqidosona. Ha kaameti qassikka issi mala kaameti corayi de"oosona. Ya bagaara qassi dummatiya kaameti de"oosona. Ha kaameti eqqido sohoyi ogeeyye kaamee eqqiyo bootay?

Cora asatti amanuwaa maxaafa oyqidi amanuwaa tsufetta tsaafidi issippe shiiqidi haasayiddi dugge simiddi yoosona, ha asatti awuppe awu biidi diyoona?

Issi yelaga na'ay Wolaytta wogaa maayuwa maayidi komppiiteriya xaripheezza bollan ba sinttan wottidi ba matan issi baado oydiya wottidi uttiis. Ha oydiyan hara asi yi uttana diiyye aybiyyo oydee yiidee?

issi ayiya corra maayotta oyqqada eqqassu issi bittanekka i mattan eqissi dorsiya qassi ettappe sintta bagara eqqissi etappe guyessarakka hara assati beetosona.

Ee! Wolaytta asai simi masqqalawu bulachchawu qassikka issi issi bonchchiyo baalati de'iyo saatiya miyo modhdho ashoy sintta baggaara lo"o puula bootan de'ees.

Issi keettaa asati issippe shiiqidi bantta naata kushiyan oyiqqidi bagga naata qassi ba"idi woosa keettaa biyageeti beettoosona. Ha qiiba naati woosa keeti biidi ayi oottiyonaa? Qaalaa siyiyonaayye woyikko coo etaara biidi yiyoonaa?

issi xuntta keettaa giddon xade baggaara oiddu asati uttidosona, etappe ya baggaara issi poliseekka de7ees. etappe qommo baggaara oiddu asatikka duge eta xeelliiddi uttidaageeti beettoosona.

issi puulattidi ubbabaikka giigi uttido keettaappenne qassikka issi keexettiiddi biron ciqay cadettibeenna aybakka giigibeenna keettaappe giddo baggaara cora asati maayi giigidi sitti giidi maccaasatinne attuma asatinne eqqidosona

issi heeran lo77iya haattaa pulttoi de7ees. qommo baggaarakka shaahettidi haattai pulttiiddi de7ees. appe xade baggaara qassi hara dummakka shaahetti uttida haattaa pulttoi de7ees.

Issi gastta aayyiya wolaytta wogaa maayuwaa maayada uttidaara beettaussi ippe guyye baggaarakka issi bitanee uttiis. hara asati guyye baggaarakka wolaitta wogaa maayuwaa maayadi uttidosona. ha asati uttidosay awee?

cora asati baggati woosa keettaa biyaageeti beettoosona baggai qassi woosa keettaappe haayyiyaageeti beettoosona woosa keettay qassi eta ubbaappe qommo baggaara xoqqan beettiidi de'ees

issi zal'iyoonne shammiyo keetan saatee maccanaati bantta menttershshiyan tiyo qalamee dumma dumma bati shiiqi uttidosona. ha shiiqidaageetussi bayzziya asi baashin oonee bayzze

bodditte aambbaa ispporttiya xaafo keettaa yaagiya malaata kushe giddo marasatiyaaban gelissidi bessiyoogee beettees.

shunkkurttee, dilliye baizettiyo giyaa giddon shunkkurttee ha baggaara dilliyee appe gidduwan de7ees. ha shunkkurttiyaanne ha dilliyiya oonee baizziyai?

issi yelaganai uuttidi bari huuphiyaa huuphe keettan qanxxettiiddi de7ees issoy qassi buuchchaa diichchidaagee huuphiya qoophiyaa wottidi na7aayyo huuphiyaa giigissiiddi de7ees

Issi maccaasiyaa wolaytta wogaa maayuwaa maayada qassikka keettaa kiyo gayyiya bollan sitti gaada uttaassu ippe guyye baggaara keettaa woiqko pooqiyaa kiyo ogee de'ees.

issi keettaa giddon aayyiya aawai naatinne ubba keettaa asati issippe shiiqidi uttidosona. ha keettaa giddon de'iya asati a'baa oyqqidi naagidi de'iyoona?

issi gaabee adil''e ciishsha jiibenne karetta meraappe merettiis ha merettida gaabiyaayyo malaatai aybaa qonccissi i qassi aybaa maaddi

issi woossiyo keettaa karen cora asati bantta huuphiyan maayuwaa gullottidi woosa keettaa biiddi de'iyaageeti beettoosona. ha woosa keettaappe bolla baggaara qassi carqqee qashetti uttiis ha carqqee aybayo qashettide?

zal''e keettan issippe bayzzanaassi shiishshido jookee sayne maykae hegaanne hegaa malatiya dumma dumma zal''iyaayyo maaddiya buqqurati de'oosona

wolaytta asaa taarikiyaa oodiya maxaafay issi sha77anne udduppun xeetanne usuppun tammanne usuppun maarotettaa layttan xaafettidaagee beettees. ayyo giddo baggaara qassi paraa toggida bitanee uttiis.

Daroto giyaa garssan bayzettiyaabata donoy de'ees. santtay de'ees. qassikka issuwaa issuwaappe dummayiyo kiloy de'ees. xade baggaara qassi hiixetti uttida shanttaikka de'ees.

issi heeran cora tonddeti issippe shiiqidi hankko asaara uttidosona. baggati bantta huuphiyan qophiyaa wottidosona. bagga asati qassi wottibookkona ha wottibeennaageeta higgee wottanaadan ootees.

wolaytta dichchaa citaanaati bantta kuwaaziyaa meedan issippe shiiqidi hombbo ciiddinne issoy issuwaara ufayttiddi de'oosona ha hombbo ciyanaatussi gaasoy aybee gooliyaa gelissidaagee oona?

qommo baggaara asai de7iyo keettaa misatiya lo77o darenna keettai de7ees. appe xade baggaara qassi puutee de7ees. appekka xade baggaara hara qommo puutee de7ees. ha puutiyaa sunttai aibee?

daroto hombbo canaayyo mago7ettiyo gippaase woikko kooshinchchaa aattiya miishshai sintta baggaara eqqiis ha miishshai qassi hombbocanaassi woikko yettaa siyanawu maaddes

issi yeelaga na'iya bar huuphiyaa loyttada doogissidoogaa barkkushiyan oyqqauttassu ha huuphiyaa oyqqada ziqqi gaada biittaa xeellay da dayausu ha na'iya ha huuphiyaa aibissi oyqqade doossidoogee sakkiiyye sakki?

issi iri giyoobai bukkibeenna heeran misatiyaa san haulaashuwaa giyoogee haatta san daro too beettees haatta garssappe kiyidabaa misatiya haulaashoi iri bukkibeennabaa misatiya heeran sitti giidi baru huuphiyaa xoqqu oottidi beettees

wogga adussa keettai qommo baggaara de'ees. appe xate baggaara adussa mittiyaa xiiddaa masatiyaara de'ausi appe xate baggaara qassi dumma dumo pulanchchaa babati de'oosona. appe xade baggaara issi bitanee ogiyan de

kaassaa dembbaappe gaxaara kaafe yarati wolaytta dichchaa maayuwaa maayidi issoi issuwaara kaafiiddinne waassiiddi de'iyaageeti beettoosona afe ya baggaara qassi dumma citatikka hegaattokka kaafiiddi de'iyaageeti beettoosona

issi bitanee ya baggaara ha baggaara badalay zeretti uttaaga gidduwaara haa simmidi yiiddi de7ees. appe ya baggaara haahoosan qassi deree de7ees. ha bitanee ha badalaasi gadaaweeye coo yii?

daro birataa bayzziyoonne shammiyo sohuwa kalttay de'ees booraa guyyiyo miishshay de'ees paase mitta qeeriyoogee de'ees ha asati issi issi miishshaa aappun biran bayzziyoona?

keettaappe gaxa malatiya buuray de'iyo heeran oyddu udulati woocetti uttidaageeti beettoosona. appe qommo baggaara qassi issi bitanee sinttay beettennaagee caammaa wottidi eqqidi udulata xeelliyaabaa masatees.

issi dembba kekay beettenna heera qommo baggaara issi keettiyaa de'awus xade baggaara qassikka hara keettay de'ees ha keettay asaa ekkidi wullenne ha keettan woy asi baynna ona keettayye asi diyo keette

issi aaho tamaaretu maxxaafay xaafetti uttidaage beettes. ha xaafetti uttida maxxaafay ayibaa odii? ha maxaafay qassi woysantta kifiliya maxxaafay?

issi keettaa giddon seeraa naagissiyaageeti bantta oosuwaa maayuwaa maayidi hailanddiyaara haattaa sinttan xarphpheesaa bolli wottidi uttidosona ha maayoy etaagee ubbaageekka dumma dumma oosoy de'iiyye ubbaagaukka oosoy isso

Issi heeran muuzee, timaatimee qassikka dumma dumma bonccotikka de7oosona. bittan etikka utti uttidosona giddo baggaara de7iya bonccee sunttay aybbaa geetette?

issi heezzu yelaga naati bantta kushiyan deriyaa daamoota yaagiya banddiraa oyqqidi toopphiyaa banddiraa guyye bagganayya barzzokkuwan xaaxin deriyaappe xate baggan eqqidosona ha heezzu naati aybaa ootta

issi keettaa giddon masoopee samppaygaashshay kawetti uttiis. . ha keettay merettidoogee aybaasee?

maata mirai de7iyo heeran issi yelaga maccanayya banddiraa shaaribiyaa barqqooriyan xaaxada zo7o adil77e ciishanne karetta banddira oiqqada sitti gaada eqqassu ha banddiraayyo malaatai aibaa qonccis

cora asati goshshanchcha shooqa giddon paapayee dumma dumma mittatinne dumma dumma carshshati de'iyo heeran cora asati haa simmidi yiiddi de'oosona. ha asati aibo goshshanchcha shooqaa giddo gelidona?

cora asati wolaitta wogaa maayuwaa maayidi bantta kushiyan dullaa woikko tooraa oiqqidi bantta huuphiyankka wolaitta wogaa maayuwaappe duuxxidaagaa qachchidi inddaa bolli uttidosona. ha uttida asati aibaa oottiidi de7iyoona etau ooso aybe?

keetta giddon dumma dumma buqurati de'oosona. hegeetuppe baggay xarphpheeza baggay qassi soofaykka de'ees. soofaappe qommo baggaara pootoykka de'ees. qassi pootuwaappe qommo baggaara issi ababa m'latiyaabay de'ees hagaayyo aybe maadi?

Issi aaho keettay qumaa miyoonne dumma dumma tukketanne uyyoobata uyyo keetta mi osatiya keettay de'ees. a keettaa giddon qassi asa yaanne hanne yuushshiya baajaajee de'ees. ha baajaaje aagaa keettaa aybiyo gelii?

naa"u gachchaama bitaneti wolaytta wogaa maayuwaa maayidi bantta qooriyaankka wolaytta wogaa maayuwaappe qanxxettida carqqiyaa xaaxidi eqqidosona issoy qohphiyaa wottiis issoy aybiisi wottibeenne

hirkki ziqqa sohuwaappe doommidi keli xoqqaa gakkanaashinkka domma dumma qommo mittati beettoosona appe qassi xade baggaara a dussa adussa mittati de7oosona qassi qommo xoqqa baggaara burcce mittay

issi suuqiya saamunay dumma dumma saamunaa qommoti karddee kirttaasi aarakka dummabati de"oosona a zal"iyaasi beettenna oonee zal"ee woy zal"iyaasi awa biite

naa77u asati gaabiyaa maayidi gosiyaappe maattaa uyiddi de7oosona. ya baggaara qassi dirssai de7ees. ha gosiyaappe maatta uyiya asati aibissi taran taran uyokkona woi dummaban shaakkidi uyyookkona?

coro asati issippe shiiqidi uttidosona. etappe quma baggaara mairaami-siilee a ba na7aa oiqqa uttidoogeekka de7ees. coro asati dullaa bantta kushiyan oiqqi uttidosona bantta qophiya bantta huuphiyan qassikka qophphya wottidosona.

Cora asati ammanuwaa keettan baggay bantta kushiyaa xoqqu oottidi baggay bantta kushiyaa tiran wottidi baggay sitti giidi eqqidosona. Baggay uttidosona. Aybiyyo bagga asay eqqin bagga asay uttide?

Tonddee bare oosuwaa maayuwaa maayidi ba tamaaridoo gaattokka ba kushiyaa xoqqu oottidi bari huuphiyankka bari oosuwaa maayuwaa maayidi kaamiyaa pattashiiddi de'ees.

wolaitta soodon tohuwaa kuwaaziyaa kaa7iyo dembban cora asati dullaa oiqqidi baggai tooraa oiqqidi wolaitta wogaa maayuwaa maayidi issoi issuwaara sitti giidi eqqidosona.

Cora asati sippe shiiggidi daro mittatinne maatati deiiyo heeraara issoi sintta baggaara des xaafi qomo baggaarakka issi mishiriyaa dawusu. hankko asati eta kaalliiddi haayyeetti de'oosona.

sintta baggaara issi bitanee woosa keettaa maxaafaa ba kushiyan oyqqidi awaajjuwaw maaddiya miishshaakka bari kushiyan oyqqidi awaajjiiddi beettees. issoy qassi mootooriya huuphiyan uttiis. appe qummo baggaara caanuwaayyo maaddiya aysuusee qassi de7ees.

uutta haaxay qommo baggaara nexxade baggaara de'ees uuttaa haaxaappe qommo baggaarakka qassi muuzeekka de'ees ape giddo baggaara asay pude simmidi biiddi de'ees ha asatuppe ubbaappe guyye bitanee baro kushiyaa aybissi zokkon wottite

Keehippe daro lo77iya ambbaa giddon keehippe puulatti keexettida keettay qommo baggaara de7es. appe xade baggaara qassi makiinay binzziiliyaa duuqqiyomaaddayikkaa de7es. appe xade baggaara mittay de7iyaaga garssan asati eqqidosona.

Heezzu asati miiddinne uyiiddi de'oosona. Issinna qumaa maydda de'awus godiyara maattaa oyqqaasu naa'ati qassi birilliyara xajjiya oyqqidosona.

sintta baggaara heezzu asati eqqidosona naa''u asati issoy issuwaara haasayi de'iyaabaa masatoosona appe qommo baggaara wolaytta gutaraa yaagiya suufekka de'ees appe xade baggaara xaafetti uttida taappeellaykka de'ees

issi adil''e ciishshanne maata mera qorqqoruwaappe keexettida keettaa sinttan mabukkee cora mabukkee de'ees appe sintta baggaara qassi motoree de'ees ha mabukkiyaa giddon aybay di motoree qassi aybiss yiide

Cora asay issippe shiiqidi miidinne uyyiiddi de'oosona. etappe baggati eqqidosona baggai uttidi miidi de'ees. eta matan qassi ashoy billamay oyttay hegaanneegaa malatiya dumma dumma ushsha qommotikka de'ooso

Dumma dumma kattaa qommoti shiiqi uttido sona miyyyaara buddeenai qanxxuwan qanxxuwan shiiqi uttiis. Qommo baggaaraakka qassi qanxxetti uttida buddeenay shiiqi uttiis. Xibissiya maataykka de'ees.

issi yalaga nay huuphe keettan baro huuphiyaa qanxxissiiddi de'iyaagee beettees appe ya baggaarakka naa''u asati eqqidosona appe sintta baggaara saaxinee de'ees ha qiiba nay oonaara yiidi huuphiyaa qanxxettiiddi de'i

qommo baggaara heezzu jarkkaanee de'ees appe xade baggaara qassikka kiiborddee muzunqqa miishshai de'ees. ha heezzu hailanddiyan de'iyaagee binzzileeyye aybee a giddon de'ees.

Xarphpheezzaa medhdhiyo boota daro xarphpheezzati qalamiyaa tiyettidaageeti beettoosona. issi bitanee xarphpheezza qassi xeeliiddi de'ees. yuuyidi xade baggaara issi puula xarphpheezzati deesi aappe qommo baggaara qassi cora xarphpheezzatikka de'oosona.

aaho goshshanchcha shooqaa giddon daro lo'iya puuteti toketti uttidaageeti de'oosona. ha puuteti diccidi gitaa gididabaa gidikkonne a giddoy keehippe meli uttiis. hagaayyo gaasoy aybee haattaa xaissidabay aybee?

cora asati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi bantta kushiyaa xoqqu oottidi sitti giidi eqqidosona. ha eqqida asati aybbaa oottiyoona aybbiyyo bantta kushiyaa xoqqu oottidonna?

heezzu paappayati beettoosona. heezzu paapayatuppe issoy qassi daro ayfiyaa oyqqi uttiis. issoy qassi hegaadankka giddo ayfiyaa oyqqi uttiis. ya baggaara de7iyaagawu daro ayfee beettenna ikka bari keena oyqqi uttiis.

issi yelaga na'ay yeemoyiyaa bootaa biidi daro lo"iya puula maatatinne mittati de'iyoosan qassikka goggiyaa haattai de'iyoosan uttidi bana ufayssiya bootan ufayttiddinne xeelliidi de'es.

Xaale baggaara qomo baggaarakka ya baggaara ha baggaarakka miyyee miyyee kehatetti uttibeenna keettaa giddon cora asati iippe shiigidi eqqidosona bagga asati bantta kushiyaa toqqu ootti uttidosona.

donuwaara xiilliyaara mal"etti kattikko haytta tukkiyaara golppaidimi ode keehippe mal"ees. qassikka dumma dumma maatta woikko yuusiyaarakka uyikko keehippe mal"ees. appe garssa baggaara yeechchay dees appe garssa baggaara de'iya ogaa sunttay aybe?

keettaa dirssaayyo giddo baggaara daro bati de'oosona. hegeetikka qassi isttoobiyaa qumaa kattanawu maadettiyo miishshei de'ees. appe qummo baggaara dumma dumma bata wottanawu maadettiyo madarddareekka de'ees.

Issi yelaga na'aay banddira maayidi dembba heeran sitti giidi eqqiis. Ha na'aay barkka banddira maayi eqqidoogawu malaaday aybee aybiyyo eqqide?

Issi bitanee sintta baggaara barkkushiyaa xaaxidi barddoonau wottidi uttiis appe qommo baggaara qassi gita aaho keettai de'ees. gita aaho keettaa giddon baggaa asati uttidaageetinne qommo baggaara qassi eqqida asati beettoosona.

issi maccaasiyaa sintta baggaara bootta shamisiyaa maayada karibaata barqooriyan qachchada uttaasu ippe guyye baggaarakka hara asati de'oosona. ha asati aybiyo shiigidona

issi aaho katamaa giddon keettay lo''iya keettay keettay kexettidaagee beettees appe ya baggaara haattay kanttidaagee beettees haattaappe ha baggaara keettati de'oosona ha haattay kixxiyoosaade ha katamaa mittana danddayiyye a woy naagiyaabay dii

Heezzu maccaasati dungguza maayidi karaabiya oyqqidi eqqidosona. eti heezzay maaraara sitti giidi eqqidosona. etappe miyyyaara qassi karaabee de'ees.

Keettay de"es keettaappe qommo baggaara gita mittati de'oosona. Keettaappe xade baggaara qassikka naa''u asati eqqidosona. Ya baggaara banddiray de'ees.

issi aaho qunuuna bollan dumma dumma kattati keehippe mal77o oosuwaa oosettidaageeti shiiqi uttidosona. etappe giddo baggaara qassi shaatiyan dumma dumma mal77o kattati de7oosona. appe miyyiyan qassi boyee de7ees.

woosa keettan issippe uttidi goynniiddi de'oosona, masqqalee qassi etappe sintta baggaara masqqaliya si'ileeka denddi uttidaage de'ees.

issi yelaganay wolaytta laa'atettaa yaagiya malaataa barkkushiyan oiqqidi sitti giidi malaatiyo bessiiddi eqqiis. bagga asati pudettaa biiddi de'oosona. ha na'ay bes. ha malaataa oyqqidi eqqide hankko asati awa biiddi de'oosona.

issi maayuwaa baizziyoosaaninne shammiyoosan wolaitta wogaa maayoi cora oosetti uttida wolaitta wogaa maayoi bar ashungguluutiyaara barashungguluutiyaara kaqetti uttidi baizzanaassi woikko shammanaassi giigi uttidaagee beettees.

issi puula keettaa giddon daro keettaa puulai yaabati ya baggaarakka ha baggaarakka dooddi uttidoogee beettees. keettaykka keehippe puulatti uttidaagaa xarphpheezza huuphiyan de'iya keetta puulayyaagaa sunttay aybaa geetettii?

bagga asati wolaytto wogaa maayuwaa maayidi uttidosona. appe xade baggaara issoy ba maayuwaa maayidi pude xeellidi uttiis miiddinne uyiiddi beettoosona. hageeti ubbaiywolaitta wogaa maayuwaa maayin hagee xade bagga bitanee aybawu maayibeenne?

Cora yinjjeeloti keehippe meecettidi geeyi uttidaageeti xarphpheezza bolli de'oosona. ha yinjjeeloy piixettidi meecettideeyye piixettennan coo meecettide?

issi yelaga na7ai barkkushiyan xinqqaa toora oiqqidi bari huuphiyan qophiyaa guyye zaaridi wottidi haa xeeliiddi de7iyaagee beettees. cora asati qassi qommo baggaarakka banddira oiqqidaageeti bayyo cou giidi eqqidaageeti borssa ba7idaageetikka de7oosona.

naa"u yelaga naati hini baggaara oiniyan uttidosona issi yalaganay hokkidi uttiis ya baggaara issoi sittigi uttiis. ha baggaara qassi motoree de'es ha motoree naatu matan aibiyyo yiide?

issi amibaa giddon xoqqan kaqettida taappeellay de'ees appe xate waggaara issi yalaga na'ay ogiyaara pude biiddi de'ees ha kaqetti uttida taappeellay aybaabaa odiyaabee

biron keexettiiddi de7iya keettai beettees appe miyyiyaara cora asati keettaa keexxiiddinne oosuwaa oottiiddi de7oosona appe xade baggaara qassi aaho ogee de7ees qassi mitteekka keetta

cora asati wolaitta wogaa maayuwaa maayidi bantta kushen dullaa oyqqidi issoy issuwaara hombbo ciiddinne ufayttiiddi beettoosona etappey baggaara issi keettay de'ees ha asati aybiyyo hombbo cihana?

coraasati issippe shiiqidi bantta kushiyan akaafaa oyqqidi qohphiyaa wottidi wogga mittaa giddon eqqidoson. haasati aibaa bul'a naaniyoona eti bul'a naaniyo goshshanchcha shooqai awan de'ii?

issi aaho katamai de7ees. appe qommo baggaara ogee de7ees. ya baggaara ha baggaara ogee de7ees. qassi giddo baggan ooratta keettai keehippe lo77iyaagee puula hanadan keexettaagee de7ees hagee katamai awee?

issi qorqqoro keettai keexetti uttiis. keexettida qorqqoruwaappe giddo baggaara mittai kantti kiyi uttis. ha keexettida qorqqoruwaa keexxanaappe koirottidi mittai aacideeyye keexetti uttin waani pude kiiyidee?

towaa kuwaaziyaa kaassanchchati sintta baggaara de7iyaageeti ziqqi giidi uttidosona. guyye baggaara de7iyaageeti sitti giidi eqqidosona. eti qassi de7iyo touwaa kuwaaziyaa dembbaana ha tohuwaa kuwaaziyaa dembbai awe?

issi cimaa adussa bitanee uuttaappe xade baggaara sitti giidi eqqiis appe qommo baggaara qassi oosuwaa ootti uttido gadeekka de'ees ari xeessan qassi aybakko sitti gaada eqqa uttassu hanna aybee xeessa i qachchi uttido

issi aaho dembban cora asati qommo baggaara eqqidosona etappe gibddo baggaarakka hara asati eqqidona baqqade baggan gulbbatidosona. ha gulbbatida asati aybawu gulbbatidona qassikka eqqaageeti aybawu eqqidona?

sintta baggaara cora santtati de'oosona cora santtata qassi yelaga maccaasati bantta kushiyan oyqqidi giigissiiddi de'oosona guyye baggaara qassi issi maccaasiyaa wolaitta wogaa maayuwaa maayidaaragga beettoosona

issi keettaa giddon kocaa bollan heezzu mashshati de7oosona. afe qommo baggaara qassi shuchchati de7oosona. afe xade baggaara qassi dumma bootan shuchchai de7ees.

cora yelaga naati wolaitta wogaa maayuwaa maayidi hombbo ciiddinne ufayttiiddi deyoosona. bantta kushiyan qassi baggai dullaa oyqqiis. baggai qassi gonddalliyaa oiqqiis baggai tooraa oyqqiis. aybiyyo bantta kushiyan gonddalliyaa tooraanne dullaa oyqqidona?

issi adussa ordde karetta bitanee barkkushiyan cora mangguwaappe issuwaa oiqqidi sitti giidi manggo giddon eqqiis animacca manggoyye attuma manggoi

issi aaho dembban maatai dicci uttiis. ha maataa miizai meenneeyye aibiyyo diccide woi asai miizzaa gelssennan ixxin direttidi diccide?

goshshanchchai ba zerido puutiyaa di7oy efennaadan naaganaassi keelaa simi eeliddi de7ees appe qommo baggaara qassi daro toqi zerido puutetikka de7oosona appe qommo baggaara adussa adussa mittatikka de7oosona

issi bitanee cenggurssaa xoqqu oottiya naa'u miishsha oyqqidi haasayiddi de'ees. appe qomo baggaara qassi a heeran maccaasati bantta kushiyan a kaafaa aylliyaa oyqqidi eqqidosona.

issi tukke keettan woikko kattaa miyo katta keettaa karen motoree eqqidaagee beettees. appe qassi sintta baggaara aaho qumaa miyo keettai de7ees. ha qumaa keettaa qassi geliyaa kiya asizaikka beettenna. ooni maanau quma keettai kiyia?

yeechchaappe bolla baggaara ashoi unccai bambbareenne gosee hegaattokka uyettiya ushsha ubbai shiiqi uttiis bagga asati ya baggaara macca gidiyaageetinne attuma gidiyaageeti uttidi miiddinne uyiiddi beatto

cora naati wolaytta dichcha maayuwaa maayidi dembbang kowaaziyaa kaa'anawu banttana ho'ettiya ispporttiya oottiiddi beettoosona. etappe qommo baggaara mittay de'ees eti de'iyo sohoy awee?

nu kiliiliyaa gadaawantti cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa bantta kushiyau oiqqidi. banttappe sintta baggaara qassi cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa tokkidi haasayiiddi de7oosona. eti aibaa xeelliyaagan haasayiiddi de7iyona?

issi dembban mittati de'oosona qommo baggaaraa ayba mittikka baa xade baggaarakka hegaadan mitti baa gidduwan issi cora mittati de'oosona ha mittaa asi tokkideeyye baw mokkide

suyqqiyaa bayzziyo keettan daro uyiyoobatikka beettoosona. hegeetikka qassi panttaa do7ay juuseti hegaanne hegaa malatiyaabati daraddaretti uttidaageeti issippe shiiqqidi de7oosonna.

ichchau asati dembbang eqqidosona. etappe heezzay qiibo burccenaada etappe ya baggaara wogga aaho keettay de'ees .ha keettai aybay de'iyo keettay

Sintta baggaara abasha qamisiya maccaasai maayiyoogaa maayida ashunggulute beettees. Appe qommo baggaara qassi shuraabetikka de'oosona. Appe xade baggaara abasha maayuwaa maayidaari miyyiyan harakka iigaa mala maayida ashunggulute de'ees.

nu kawuwaa woggaa aabii ahamede wolaytta wogaa maayuwaa maayidi bare ayfiyan manaaxiriyaa wottidi keettaappe xade bagga sitti giidi eqqiis appe guyye baggaarakka qassi amalakka gachchaama bitanee beettees

Issi aaho baizziyoonne zal"iyo giya giddon dumma dumma buqurati zaabbiya mashsha kaltta hegaanne hegaa malata yaabati de"iyo giyaa giddon baizziiddinne zal"idi de'oosona.

heezzu tohuwawa motoree darotoo macca asay issi bootaappe haro bootaa yuuyyanaw go7ettiyo motoree saykilee beettiddi de7ees. appe qommo baggaara qassi keettati de7oosona.

Cora asati issippe shiiqidi eqqidosona. Bagga asati maccaageeti dungguzzaa attumaageeti qassi hadiya mayidi eqqidosona. Etappe sintta baggaara biiray de'es uyiyoogee.

cora asati issippe shiiqidi qommo baggaara duge simmidi eqqidosona ha baggaarakka bagga asati yaa xeelliddi eqqidosona qassi heezza gidiya yalaga naati dembbaayyo giddo baggaara eqqidosona ettippe qommo baggaara keexettiiddi wuribeenna keettay de'ees

Koottay de'ees, koottaa darotoo wolaytta asay balaanne lokkomaa giddo gelissiddi sintta wodiyaassi minjjanawu go'ettees.

cora yelaga macca naatinne attuma naatinne bantta woosa keettaa maayuwaa maayidi baggati gulbbatidosona baggati guyye baggaara eqqidosona. issoi qassi miiyyiyaara diittaa oiqqidi eqqiis.

wolaytta wogaa maayuwaa maayida durssanchchati bantta kushiyan gonddalliyaa oyqqidi bantta qooriyan maahiya calaa maayidi pooca miiddi beettoosona. qassi pude xeelli uttidosona. aybiiyyo sinttawu xeelliyoogaa giidi pude xeellide?

naa"u asati mittaa caaniiddi haisuusiya huuphien eqqidi mittaa giigissiiddi de'ishin ha baggaagee barqqooriyan qachchidoogaa sunttai aibaa geetettii qassi hini baggaagee mittaa huuphin eqqidi mitta oyqqenna aybaawa

cora basheti issippe shiiqidaageeta baizziyaanne shammiyaasai appe guyye baggaaranne sintta baggaara eqqiis. ha bashee oosettiyo biittaa sunttai aibaa geetettii?

heezzu asati eqqidaageeti issoy yaa xeelliis. naa'ati haa xeellidosona. yaa xeelli eqqidaagee 'haa xeelli eqqidaageetuura haasayiddi diiyye barkka' yaa xeelli eqqite

cora asati bantta kushiyan gonddalliyaa oyqqidi issi kushiyan qassi tooraa oyqqidi olettiyaabaa masatoosona. etappe giddo baggaara dorssay miizzay de'ees. etappe matan de'iya dorssay miizay aybaaa

Issi bitanee gifaata xeelliyaagan duguna panggo woradan gifaatay keehippe lo"o hanotan bonchchettidoogaa haasayiddi woikko lallabiiddi de'ees.

cora asati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi bantta kushiyan dullaa oyqqidi sitti giidi eqqidosona. etappe sintta baggaara zo7o maayuwaa maayida asati de7oosona. guyye baggaara boottaa maayida asatikka de7oosona. eti aybba oottiddi de7iyoona?

issi gimbbiyaappe oosettida keettaa giddon adil''e ciishsha zo'onne karetta meraappe merettida caammai giddo ginan uttiis appe ya baggaara qassi karetta borssay gimbbiyaa huuphiyan uttidaagee beettees

unccaa qanxxoy yeechcha bollan qanxxetti qanxxetti uttidaagee de'ees. appe qommo baggaara qassi buuray de'ees. ha unccay giyan de'iiyye qassi giibainnasan aybee?

issi maccaasiyaa sitti gaada barkkushiyan aybakko oyqqada eqqasu ya baggaara qassi issi beettennaageekka uutti uttiis appe xade baggaara de'iyaagee aybaa geetetti

issi dembba heeran naa77u tonddeti sitti giidi eqqidosona etappe qassi qommo baggaara daro asati uttidaageenne eqqidaageenne de7ees naa77u asati xaafiiddi de7oosona

laappun asata gidiyaageeti bootta maayuwaa maayidi eqqidosona. etappe issoi sintta baggaara aybakko barkushiyan oiqqidi odiiddi beettees ha odiyaa bitanee aiba odii guyye baggaara eqqaageeti qaayeba oottiyo

woggaa aaho dembbaa giddon eqqidi salddadda paray issoy issuwaara naa''ay warettiddi beettiyaagoosona appe qommo baggaara qassi issi paray ya baggi simmidi barzzokkuwa haa zaaridi yaa biiddi de'ees

Issi aaho keettan qommo baggaaranne xade baggaaranne aaho ogiyaa medhdhidi hegaappe qassi xade baggaarakka qommo baggaarakka asai tukkiya woikko miyuobaa yiidi maanau puulay giigissido oydatinne lo"iya lo"iyaabaati de'osona.

cora asati cora miiza issippe shiiqidi oiqqi uttidosona. ha shiiqida miizai aibiyyo shiiqide? qassi asati ha miizata aibiyyo oiqqidona? yeddiiggikko issoi issuwaara warettiyonaayye?

keehippe puula hanotan shiiqida ashoy bambbaree daabboy shiiqi uttiis .ha daabbuwaa haaqumaa matan issi asinne baawa asi bainna suwwan ha qumay ooni maanawu yii?

karetta adil"e ciishshanne boott meraappe merettida wolaytta miidiya neetworkkiyaa yaagiya malaataa bessiya irzzo mera merettida siliyaa

Keettay des. Gorddetti uttida keettati keettay des. Keettaayyoo qassi keettay tiyettido qalamee zo'o woyikko suutta Mera malatiya qalamiyan tiyettis uttiis. Appe sintta baggaara ogee de'es.

issi keettaa giddon keehippe lo77iya alggai bootta qalamiyaaninne zo7o qalamiyan tiyettidi de7ees. ha keettaa giddon de7iya alggai baizuwaa alggeeyye woikko baayyo buqura oottidi wottido?

issi maayuwaa sikkiyo keettan daro suufe maayoti sikettidi giigi uttidaageeti de7oosona. appe xade baggaara qassi maayuwaa sikkiyo miishshati de7oosona. ha sikettida suufe maayoi aibiyyo baizettennan uttiigidee?

naa77u biiraa geetettiya ushshatuppe issoi merebe garssan gelidi xaaxettidi uttiis issoikka qassi merebiyaappe gaxa baggaara tucettidi uttiis. naa77aikka simmi tuccettidi tuchchaa giddon de7oosona.

irzzo meran saalettida malaataa giddon wolaytta soodo amibaa aysu keettaa yaagiya cuufee xaafetti uttiis. appe giddo baggaara karetta meran xaafettida toora masatiya meray de'iyo siilee de'ees. hegee aybee?

cora asati ziqqi giidi maykka oyddiyaa bollan baggay gulbbatiis, baggay qassi sa'ankka gulbbatidaagee de'ees. cora asati cora shiiqidi uttidosona ha asati awan de'iyoonaa aybbayyo gulbbatidonna?

kehiife puulatti uttida keettaa giddon gippiyaa giyoogee talebiziiniyaa gippaasiyaa wottanau maaddiya miishshai de7ees keetta giddoi simmi keehippe puulatti uttissi ape xade baggaarakka dumma dumma lo77iya puula miishshati de7ooson

machchiya azinainne naati ubbaikka wolaitta wogaa maayuwaa maayidi issi lo'iya dembban uttidosona ha dembbai awee ha uttida asati oonee

Goshshanchchati bantta goshshaa shooqaa giddon zeridi bantta puutiyaa puutissoogaappe guyye baggan giddonni mokkida sharafaa maxiiddi corattidi issippe giigissiiddi beettoosona.

usuppunaa gidiya asati wolaitto wogaa maayuwaa maayidi pooca miiddibeettoosona gidduwan qassi eqqidaara eta yettaaninne dumma dumma haasayatun poocamissaydda beettowus.

puula miishshati maataa bollan uttidosona. ha maatai keetta giddon de7iiyye keettaappe gaxan de7ii? ha puula miishshai maataa bolli de7idi maataa puulatettaa gujjiiyye dumma hara oosoi ayyo de7ii?

issi keettaappe xade baggaara dashoy de'ees dashuwaappe xade baggaara goshshanchcha shooqa misatenna biittay de'ees ha biitta auppe yiide goshshanchcha shooqa masatennan aybawu ixxisa

dungguzaa maayada issi yelaga maccaasiyaa duraydda beettawusi ha dungguzaa maayada duraydda beettiya maccaasiyaa ayba bollakko kiyada gulbbatidabaanne masataussi qassikka eqqidabaa masataussi a eqqa uttadeeyye gulbbatadee

maata malatiya merai de'iyo heeran oiddu yelaga naati issoi issuwaara banttana ufaissiyaabaa oottiddinne issoy issuwaara haazayiddi de'oosona. issi ne'iya qassi barqqooriyan shaaribiyaaka xaaxa oottaassu appe qumme baggaara eqqida mittaa sunttay aybe?

cora asatti maccanne attumay yuuyi aaxxidi yuushuwan eqqidossona. ettappe qassi giddo baggaara dembbay de7ees issi maccaasiyaa qassi bar kushiyan xam77aa oyqqa uttaassu hankko asati coo de7oosona.

daro sinee qaaxxennaadan siniyaa utissiyo miishshay dooretti uttidaagee issi baggan uttiis. qommo baggaara qassi asi bainna heeray xade baggaarakka asi bainna heeray de'ees. ha siniyaa wottiyo miishshay asi baynna sowaa aybaa?

issi kawo ooso keettaa masatiya keettaa banddiray eqqidaagee beettees appe giddo baggaara qa makiinai de'ees ha keettai ayba ooso keettee timirtte keetteeyye ayba keette

naa''u machchonne azina gidiyaageeti gelettiyoonne ekettiyo saatiyan asay maayiyo maayuwaa maayidi maccaasiyaa ba kushiyan ababaa oyqqada bitanyaakka barttira ababaa wottin sixxi giidi keetta karen eqqidosona

issi yalaga mizziyaa haa simmada eqqassu ippe ya baggaara qassi hara miizzaykka de'ees etappe qommu baggaara naa77u asai de7ees ha baggaara eqqida mizziyaa erettawushin ya baggaara de'iyaagee booreeyye miize

Keettaappe sintta baggaara dirssay dees xade baggaaranne qommo baggaaranne keehippe lo''iya keettaa puulayya uuttati de'oosona appe sintta baggaara qassi keettaappe kare baggan maatay dichchi uttidaageekka de'ees

"tohossa toophphiyaa asaa dalgga manttiya" giya xuufee xaafetti uttido taappeellay de7ees. taappeella bolli qassi tohossa toophphiyaa deretettaa asa dalgga manttiya banddiraykka de7ees. issi bitanee qassi soo geliiddi de7iyaageekka beettees.

cora asati boota maayo kanchchiya maayidi woossiyo keettaa biiddi de7iyaageeti beettoosona. etappe qommo baggaara qassi cora mittai adussa mittai adussa mittaikka de7ees. etappe qommo baggaara banda

cora asati wolaytta wogaa maayuwaa maayidosona baggati qassi suuphe maayuwaa maayidosona ha baggaara yaa eta duuqqiya asayikka de'ees baggaa asati maayuwaa aybbissi wolayttaaga maayi baggaa asati maayannayeetta

issi keettaa giddon xarphpheeza bolli dumma dumma puula so bu qurati utti uttidosona ha keettaa giddon de'iya ha puula miishshati aibaa maaddiyoonaa etayyo oosoi aibe

cora asaati pudetta pude simmidi biiddi de'oosona qassi issi yelaga na'ay wolaytta gidiyoogan nuuni hombbocaasu woykko wolaytta gidiyoogan nuuni ceeqettoos yaagiya suufiyaa oyqqidi haa simmidi eqqidi haa xeellidi de'es guyye baggaara qassi hara asatikka de'oosona

cora miizzati issippe shiiqidi eqqidosona. bagga mizzati karetta baggati zo7o bullaakko baqqidaageeta. ha miizati giyaa giddon diyoonaayye heemettanau biiddi diyoona?

issi keettaa giddon corabati pesttaaliyaa giddon gelidi de'oosona qommo baggaarakka hegaattu pesttaaliyaa ashsha gettidi de'oosona xade baggaara pesttaaliyaa ashsha gidaayadaageeti aybbe qommo baggaara hegaattokka pesttaale giddon diyaageeti aybbe

Cora qorqqoti girggiddaara pude eqqi uttidosona bagga qorqqoroti bagga qorqqorotuppe dummatoosona. etappe qommo baggankka dumma dumma keettati de'oosona. ha qorqqoroy ayba qorqqoro a issuwa issuwaara dummayiga.

daro maata meray de'iyo mittaa giddon ya baggaarakka ha baggaarakka maata meray de'iyo mittati de'oosona qommo baggaara qassi wogga wogga mittatikka de'oosona xade baggaaraa gidduwan bica meraa maayida mittay de'ees ha mittay aybaw biicatii

issi maccaasiyaa abashsha maayuwaa maayada lo''iya ababaa ba kushiyan oyqqada huuphiyaa duge yeddada eqqidaara beettawusi iippe guyye baggaara maagarajja misatiyaagee duge yedetti uttiis

issi maayuwaa bayzziyo keettan wolaytta wogaa maayuwaa ashangguluutiyaa mayzzidi bayzzanaayyo giigissi uttidoogee beettees. ha maayoy aappun biraa ekki? ayyo issuwawu issuwawu a gatee xaafettide?

gita ambbaa giddon daro keettati mittai cora mittatinne keettatinne de7oosona appe qummu baggaara qassi ambbaa yuuhii aaxxidi haattai de7ees

cora asati wolaitta wogaa maayuwaa maayidi issippe duriiddin ne hombbociiddinne beettoosona .ha asati de7iyo heerai awa heeree .eti qassi aibayyo hombbociyona? aibi wolaitta wogaa maayuwaa maayidi?

naa'u asati mittaa issippe dooridi xaragaa xaragiiddi de'oosona etappe qomo baggaara cora asati shiiqidi ha tamaa xaragaa xeelliiddi deyoosona. ha tamaa xaragaa xuuggiyoogaa sunttaa aybaa giyo?

cora asati issippe yuushon yuuyiidi eqqidaageeti beettoosona etappe sintta baggaara qassi issi ichchashaa gidiya dorssati etappe sintta baggaara eqqi uttidosona dorssata qassi bantta kushiyan wodoro aattidi oiqqi uttidoos

heezzu tama eettiyo masqqeleetee ya baggaaranne ha baggaaranne de'ees appe xade baggaara qassi tamaa coocee de'ees ha masqqeleeteenne ha tamaa coocee kare baggaara de"iyye keetta giddon di

Issi yelaga na'ay tukkiya maxidi arssaa arssidi a bolli tukkiyaa miccidi melanaadan giigissiidi de'ees. qassikka appeya baggaara dumma arssay de'ees. ya baggaara de'iya arssawu oosoy aybe?

Issi maccaasiyaa dungguzaa maayada ba kushiyaa barimorggiyaa balli wottada sintta baggaara eqqaasu. ippe qassi sintta baggaara masoobiyaa bolli keekkee uttidaagee beettessi. ippe guyye baggaara qassi qunuunay daro yeemoyiyaa buqirati kaqetti uttidosona.

issi keettai qommo baggaara de7ees. appe xade baggaara qassi dorssati maaraa oiqqidi de7oosona. ha dorssati maaraa waani oiqqidona? asi eta sitti oottidi ogiyan gelissideeyye? banttayyo waanidi maaraa oiqqidi baana danddayiyoona?

naa"u asati haasaya xoqqu oottiya miishshaa bantta kushiyan oiqqidi iyyo doonaakko ha shiishshi uttidosona. issi maccaasiyaa qassi haasayeeddadiyaara beettaussi eti a haasayanaadan haasaya maaddiya miishshaa iyyo mata ha shiishshi uttidosona.

issi keettaa giddon daro buqurati de'oosona. hegeetuppe baggay qumaa kattanawu maaddiyaagaa baggai qassi haattaa a bollitiganau maaddiyaagaa baggai qassi giya zal'anau maaddiya zambbiileekka de'ees. appeyaa baggaara de'iyaagaa sunttay aybe

ogiyaa bollan tiraafikkee bootto cuufiyan saafettida zabira bollan naa'anttokka qalamiyaa loyttidi beettanaadan gujjiddi de'ees. ha poliseti gujjiddi de'iyo qalamee aybaappe meree?

naa'u ushshati de'oosona issoy biiray tucetti uttidaagee de'ees. appe xade baggaara a qassi tigiti uyyo burccukkoy de'ees . ha biiraa ooyyo ehido oonee auyana

issi aaho bootta maxaafaa giddon inggilizzatto doonaa itoophphiyaassi yaagiya suufee xaafetti uttiis ha maxaafaykka qassi naa''antta kilaasiyaa maxaafaa misatees ha maxaafay ooratta kiyidaageeyye gal''a..

issi maaccaasiya dungguzaa maayada bari kushiyan dimitsiiya woykko cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa oyqqada issi maccaasiyo haasayissaydda beettawusu. issi maccaasee sinttan qassi mashshay daro buquratikka beettes.

Issi bitanee zokkuwaa haa zaaridi bariqooriyaa pudekko zaaridi uttidaagee beettees appe sintta baggaara qassi santtai xiqilogomene santtaikka beetteesi. ha baggaara qassi lelleheekka de'ees.